Paɣa kpɛm n ʒi daangi gbuni paɣa kpɛm maa duɣurila bindirigu o chimdila nyuli nyuli maa tahapoŋ maa nyɛla zaɣ tampilim ka di tam kurifooti zuɣu paɣ kpɛm maa nyɛla ŋun gbubi suu ŋmaari nyuli maa ni o chim

Paɣa ŋo nyɛla ŋun ʒi shitoɣu ni o ʒimi dalim niɛma ka niɛma maa nyɛ chinchina chinchina din mali kom balibu balibu n bɛ o nyaanga o nyɛla ŋun la ka diri fiila ka gbubi moobal o nuuni

tia gbuni n boŋo ka doo ʒiya n gbubi laɣa piɛliga ka lara o nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka zaŋ o nini kpa moobal ni n dihira doo ŋun pahi maa nyɛla ŋun ʒiya n lihiro

pali zuɣ' n bɔŋɔ saratɛ nyɛla din niŋ pali ŋɔ zuɣ' lori sabinli n nyɛ din bɛ saratɛ maa ni gominantɛ tumituniba ban so bukum tuhiku n zaŋ be lori zali pali ŋɔ zuɣ'

moɣani n boŋo ka binkobiri laɣam kom gbuni ni bi nyu binkobiri maa nyɛla ban galisi ka nyɛ balibu balibu loori nyɛla din gba biɛni ka daadama bɛ loori maa puuni

alɛpilɛ zaɣ bili n ʒɛya paɣasaribili nyɛla ŋun ʒɛ di gbuni n diri fiila o dirila fiila maa tiri zamaatu ban nyɛ nachimba

linjima nim mini sabiila nim n boŋo linjima nim maa nyɛla ban taɣari sabiila nim ŋo ni bi di gari sabiila nim ŋo nyɛla ban daari Linjima nim ŋo ni bi nyɛ Soli gari